Lumyel me tekwaro ma gitye ka myel kun gin weny gutweyo kono i wigi gin weny giti ki korgi nono ma kikado tiko iye kun mukene weny gitye ki gara ityengi bene

Lutino aryo ma gucuung gitye ka loro lela kun acel ocibo lela woko kun i lela man tye i cere i teng cere man tye lum mapatpat.

Mucele ma kipito ma kipito ma komgi yot dok potgi tye malac nyig bene onyak maber adada.

Dako ma ocung kun laco mo tye ma obedo mot kun tye ka goyo cal pa dako man kun kama gucung ki iye ki keto iye ature mapatpat madwong adada bene

Lyecci madwong ma gucung i pii kun mukene ti ka mato pii med ki lee mogo tye madwong i pii man kun ki iteng pii man tye got med ki lum acel acel ma otwii iteng pii man

Odi aryo ma kiyubogi dok kirwado kome ki lobo kun acel tye ki umo wiye ki lum kun mukene tye ma kiumo i bati dok ki i teng gang man tye yadi.

Meli madit ma ti i nam madit bene kun imeli eoni tye iye ot ma ki yubu kacel ki conteina mogo be tye iye

Ot madit makiyubo dok tye ot ma ocung i teng yo kun bene kiumo wiye woko tye ki icel ot man tye i ye ki tong gweno kun ki itenge tye yat ma otwi maleng adada.

Kabedo man tye kabedo macilo adada kun tye macol dok bene tye wang otul bene iye kun kicweyo ki got kun tenge ki iwang otul man tye odi ma kiyubo odi madwong adada kun weng kiguro wiye ki bati.

Net ma kiguro dok net man tye madongo kun net man konyo bene me mako rec pii nam nam madongo dok mako rec madongo.

Nyang ma tye ka a ki i pii dok nyang man tye nyang madit adada lee man tye lee marac ma neko wadano i teng pii man tye bene godi madong lum.

Labolo tye ma ocung idye poto dok labolo man tye ma kome yot kun tye ikin luwilone ma weng komgi yot kun dog ceng tye ka ryeny maber adada manongo bedo ber ki laboloni me dongo ma kome yot

Yeya ma tye ka mol odye pii nam madit adada pii man dit ma doge ka ma ogig iye bene pe itwero neno ka ma ogik iye kun ki iteng pii mna tye yadi matino tino ma odongo iye yadi man tye ma komgi beco adada.

Bim ma obedo kun okanne i wi yen kun yen man tye ma okade adada kun pot yen tye ma green dok bim man tye obedo mere mot kowne yo.

Dano ma ocung dok omako nyig yen icinge ma nyig yen man konyo me cango pa dano dok miyo moc cam mapt pat i kom dano.

Mon ma gitye guruku ruk te kwaro kun gin weny gitye ma gurku tiko i ngutgi kun gin weny guboyo wigi woko ki jami me tekwaro dok mon man gitye ma ginen mwonya adida kun igi yow woko bene dok gungenyo wa lakgi weny woko

Laco mucung iteng pii pii nam madit tye ka mako rec ma dok bene dero pa ceng ti ka reny kun ti ka menyone maleng adida

Latin ma ocung ibar kun omako odilo kun bar ma en ocung i iye tye lum matino ma kijwero kun bar man tye bar maber adada dok en bene onyo ci omako odilo mab peke kagweyone

Cuk kacat pa dano ma dano ma dano obedo iye madwon ma gin weng gitye kacat ma gubedo ite lagwong ceng onyo kot kun kingete tye odi madongo dok maboco ma ocung

Wang otul ma kiyubo kun kiyubo ki got med ki matafali dok tye gudi ma dongo adada ki tungcel.

Dano madwong magitye gugure i dog pi nam kun mukene tye ka cero ki yeya i dipi man kun kitenge tye odi makiyubo matino tino.

Mon madwong ma gugure kun gin weng guruko ruk me tekwaro kun i kin mon man muken etye ma gubyelo lutino dok man man gitye ma igi yo mdok gitye kanyero.

laco ma tye ka ngeto iye takarac ki pala kun ki keto ki i wi bao atakarac man bene ki tiyo kede calo yat me konyo dano bene me cango two mukene

Laco ma obedo ki ikanget yeya kun tye ka mako rec ki i pii nam kun nam man tye nam madit adada laco man obedo ikicaa madwong ata ingete kun tye bene ki jami madwong.

Dano madwong kun gitye ka cato jami mapatpat kun gin weng tye ma guboyo wigi woko dok bene tye ma guketo mukene i kangetgi bene.

Cam me acama pa dano ma kiyubo kiketo i cwan dok cwan man kiketo iwi meca matye bao cam man ber dok tye maleng adada

Lutino gitye ka ngwec ibar kun barne tye bar mutal ki iteng bar tye odi ma kiyubo dok tye odi mutii adada kun ki ikin odi man tye yadi mutwii acel acel i kine bene.

Ot lega madit pi cilam ma kiyubo ki kun ki woko tye ma kipito ature mabeco dok maleng kun mutoka bene ocung ki i nyime bene ka dano bene woto ki iye.

Pi nam madit makicwyo ot i kangete kun i tenge yung cel tye bene odi moruk dok yen mukene bene tye madongo i tenge yo kunu.

Tol nilo magiketo madwong adada kun tol man kiyubo ki net, kun net man kitiyo kede bene me mako rec ki pi nam madongo adada ni.

Yeya matino tino madwong mucung i pii nam madit kun pol bene tye ka nen maber adada dok winyi tye ka tuk iwi yeya man .